Abaana ab'obuwala abeesibye ebikooyi n'ebisenso nga bali mu kubiibya amazina g'ekinnansi era ng'abaana ab'obulenzi bwe bakuba eŋŋoma bafuuwa n'emirere.

Embuzi ziri mu langi enjeru era n'endala nga ntobeke mu langi eya kitaka n'enjeru. Embuzi zino nga ziri ku ttale ziri mu kulya muddo. We ziri waliwo ensiko n'emiti egyetoolodde.

Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abalenzi bambadde embira mu bulago nga beesibye n'obuliba era nga abatadde ebyefaanaanyiriza enkata ku mutwe nga babiibya amazina ag'ekinnansi.

Ente eziwererako ddala ziri mu langi ez'enjawulo kitaka ow'amazzi ne kitaka omukwafu n'enzirugavu ente zino mulimu ez'amayembe amawanvu n'amampi mulimu obuyana, enkazi n'ensajja.

Ebika by'eddagala eby'enjawulo ebiwererako ddala ng'era mulimu empeke enneetooloovu, eza oval n'eza capsule mu langi ez'enjawulo, mulimu enjeru, eza bbulu, emmyufu, eza kyenvu, n'endala nnyingi.

Omukyala ayambadde ggomesi ng'akutte enkumbi ali mu kulima n'abaana ab'obulenzi babiri nabo nga bakutte enkumbi bali mu kulima ekirime eky'emboga.

Emmotoka eziwererako ddala nga ziri mu luguudo, kuliko ez'obuyonjo ne takisi. Oluguudo luno luliko bboodabooda n'abantu ssekinnoomu abatambuza ebigere.

Omwami atudde ku bboodabooda atadde akakoofiira ku mutwe ne gaalibindi ku maaso. Akutte eccupa y'amazzi ag'okunywa mu ngalo. Mu kifo kino wookerwawo ebyuma kye tuyita welodingi

Obugoye obutobeke mu mabala amamyufu ameeru n'amaddugavu, obugoye buno buyitibwa bandana era nga busibwa nnyo ku mutwe mu myaka egy'ekivubuka, ate ekibatu mulimu obukwata enviiri bw'abakyala bwe tuyita puff holder.

Engoye ekika ky'ekkanzu n'ekkooti nga zambalwa abaami wano mu Buganda. Endala ggomesi n'ekitambaala era nga byambalwa abakyala.

Ekifo ewasenwa amazzi ng'era amazzi agali mu kifo kino kika kya bbowa. Ku bbowa kwasi... kwetooloddwako emiti era nga waliwo n'ekidomola ate eruuyi waliyo engeri y'ensiko omuli emiti emiwanvu n'emimpi.

Abayizi nga bali mu kibiina basoma. Abayizi bano babikkudde ebitabo mu maaso gaabwe era nga bakutte ne ppeeni mu ngalo. Kuliko abayizi ab'obulenzi n'ab'obubuwala.

Omwami ng'ali mu kaato akatono kali ku nnyanja era ng'akutte n'enkasi agenda okutandika okusaabala ku nnyanja okuva ku luuyi luno okudda ku lulala.

Abayizi nga bali mu kibiina, omusomesa abasomesa, abayizi bano ng'abamu batunudde ku lubaawo ate abalala batunudde oluuyi luno. Bambadde obutissaati obumyufu obuliko akabonero k'essomero mu langi enzirugavu.

Abakyala abayitirivu nga beetisse ensaniya, enseniya eziriko ebirungo, enseniya ezimu ziriko ennyaanya, obutungulu, katunguluccumu, ne kaamulali ate endala ziriko butungulu bwokka.

Abayizi ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bali mu kibiina, bali mu bugoye bw'essomero obwa kkala ya ppinka, abawala bali mu buteeteeyi okuli obutogi obweru, abalenzi bali mu busaati obwa ppinka okuli akatogi akeeru era nga bawanise emikono mu bbanga basanyufu.

Empologoma eziwerako nga ziri ku muti omunene ogulina amatabi amayitirivu. Empologoma zino ziwummuddemu mu muti guno. Empologoma kika kya kisolo ekisangibwa mu nsiko naye nga kikambwe nnyo.

Ekifo omutundibwa ebintu eby'enjawulo era nga tukayita katale, akatale kano kaliko manvuuli eziyamba okulemesa omusana okwokya ebyokulya bino. Mu katale mulimu ebitundibwa ebibala n'ebintu ebirala, mulimu amenvu, wootammeloni, apo n'ebirala bingi.

Omwana ow'obulenzi eyeetisse ekkutiya erimu ebintu ng'aggwerayo eruuyi eri. Ekifaananyi kino kiri mu langi enzirugavu n'enjeru.

Abakyala babiri nga boolekedde mu kkubo. Ng'omu yeetisse enku aweese n'omwana ku mugongo ate akutte n'akalala akato akawala mu ngalo. Omulala ng'akutte ebidomola oba kye tuyita watering can.

Eggaali maanyigakifuba ng'epaakinze mu kifo ekimu ku luguudo era ng'esibiddwako enkota z'amatooke eziwererako ddala. Amatooke gano kika kya mmere kiriibwa era nga mmere ya Buganda nnyo.

Abaana abato ab'obulenzi nga bali n'omutendesi mu kisaawe beetendekamu engeri y'okuzannya omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere

Abayizi ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bali mu kifo ekimu ekisenwamu amazzi. Omulenzi anaaba ngalo omuwala asena amazzi bw'agabutika mu kamwa.

Ekibuga ekyetooloddwa ebizimbe eby'enjawulo, amamotoka amayitirivu agasimbye ennyiriri ekikula kya takisi era nga n'abantu batonotono okusinziira ku mbeera y'obudde eraga nti bwa kiro.

Edduuka eritunda ebintu ebikozesebwa awaka era nga bya ppulasitiika okuli amabaafu, e enjeyo, bbaketi, obutebe n'ebirala bingi.

Omukyala ng'atudde wansi ng'ayina by'asiika mu kkalaayi era ng'akozesa ggaasi kkuuka oba akuuma akakozesa amasannyalaze okufumba.

Ente eziwerako nga ziri mu kifo ekimu zeeriira ku muddo. Ente zino mulimu ez'amayembe amawanvu n'amayembe amampi. Ente zino mulimu enkazi, mulimu n'ensajja era nga we ziri waliwo omuddo, ziri mu kulya.

Enjovu eziwerera ddala bbiri nga ziri mu kifo ekirimu amazzi era nga ziri mu kunywa. Enjovu kisolo kya mu nsiko era nga kinene.

Ekimuli ekya langi eya kyenvu nga wakati kya langi nzirugavu. Ekimuli kino kiyitibwa sunflower era nga kiriko enjuki enjuki eno eggyamu omubisi mu kimuli.

Amaka agali munda nga geetooloddwa ebitooke eruuyi n'eruuyi. Waliwo n'emiti egy'enjawulo. Wakati w'ebitooke bino waliwo akakubo akakusaabaza ppaka waka.

Emmotoka ya kikula kya kabangali ng'etisse enkoko eziri mu butimba era nga zisibiddwako emiguwa. Mu mabbali waliyo omwami ali emabega atambula atunudde oluuyi luli.

Omwana ow'obulenzi akutte eggaali eriko ebidomola n'akadomola akatono ng'ayambibwako omwana ow'obuwala emabega nga bagezaako ossika eggali eri kkaseerezi.